Ŋutsu ya hã etsi le te eee tsi ge ɖe woƒe nɔƒewo eye wozɔ̃ yina be yewoadi ƒiƒiƒe, le ŋutsutsitsi ya

Ameyawo le woƒe dekɔnu ƒe eŋuwo ƒom eye amewo le akpe ŋem. Ŋutsu wɔme eve woat aavɔ ɖe trɔsasi dzi eye nyɔnuwo hã wota avɔ ɖe dzime le akpe ŋem eye ŋuƒolawo hã wo le ŋu ƒe megbe le ŋu ƒom.

Xɔmedzraɖo. Ŋutsu aɖe le xɔmedzraɖo gake ele eha vi aɖe sem wo vivim nɛ ta ebɔbɔnɔ anyi wo le ha la sem eye bɔketi grin aɖe hã le egbɔ kple ati grin aɖe wokɔ le anyigba tutu mee eye.

Asime le asi ƒlem. Ŋutsu ɖeka kple nyɔnu eve. Nyɔnuawo kɔ woƒe viwo kɔkpa eye wole awuwome kakam. Awuwo ƒe amadedewo nye bluu, yibɔ kple dzẽwo hã. Eye ŋutsua le asi fia awua ɖe be enyo na yɛ.

Teƒe ya ɖevi aɖe tɔ ɖe eŋu ye etsi ɖe elabena etsi ɖe dua katã, mekpɔ kantsixɔ yiwo etsi ge ɖe wo me hã kple ati damawo le exɔa godo eye etsi ɖɔ teƒea katã.

Ame aɖewo le xɔ me dzram ɖo . Ame le aɖewo anyigba tutum eye ame aɖewo le dɔwɔnu tutum eye wole blu ƒom eye exɔa me hã akplɔnuwo kple anyigba tutu nuwo le teƒe ma awu.

Kpovitɔwo lé akpoxɔnuwo ɖe asi eye wole ɖekakpuiwo kple ɖetugbiwo le dɛmɔ̃treshini wɔm kakam. Ɖekakpiwo le awu ʋe kple awu yibɔwo eye wodo afɔkpa sesẽwo hã. Polisiwo hã do gakuku.

Nyɔnu woame eve aɖewo nye dɔnɔdzikpɔlawo. Wole agbalẽwome kam hena dɔwɔwɔ. Wodo awu ŋlaya ʋii kple awu mumuiwo ɖe dzi eye patesiniwo le exɔawo ƒe fesreawo nu kple aba yi dzi.

Eyae nye dɔnɔkɔdzi eye dɔnɔdzikpɔla la le awu ɣi me le dɔnɔa ƒe nyawo kɔ ɖam ɖe kɔmpita dzi. Ekɔ dɔnɔa kple via kple dɔnɔ yike ye ɖeka le awu gren me etɔ ɖe afima.

Subɔsubɔhametɔ aɖewo le teƒe ya, amewo le awu he.., yibɔ ŋlayawo kple amadede vovovowo kple subɔsubɔ ƒe awuwo me eye woƒe kplɔla wo le wo ŋgɔ be yewoafia nu wo.

Eya fia edu aɖe me ye dzadzanyenye mede dziƒo kura o, ɖevi aɖewo tɔ ɖe bɔlawo gbɔ eya awɔe be woatsɔ dɔléle eɖewo hã le awu tsi me eye amewo hã zɔ yina eye wole edz ɖom le teƒe ma.

Nyɔnivi yawo wo le dzidzɔɔkpɔkpɔ me wo le ʋe ɖum yi le gbedamawo dzi eye woƒe xɔlɔ̃ ɖeka hã bɔbɔnɔ anyi ɖe woƒe mgbe le gakpɔtɔtɔ aɖe hã le woƒe megbe kple ati mumu yiwo nyakpɔ ŋutɔ kple exɔwo hã.

Takpeƒegã aɖe nye teƒea yi ŋutsu alo dukplɔla kple eƒe kpeɖeŋʋtɔ kple ŋudzɔlawo le gaŋkuime tsitre ɖo le nu ƒom na dukɔa ame agbɔsɔsɔ wosugbɔ abe ame akpewo akpewoene

Ŋutsuviawo le xexle me ɖeka, eve, etɔ̃, ene, atɔ̃, ade, adre, adre kple nyɔnuvi ɖeka wo le tɔƒo le akpa ɖem eye ɖewo le akpa klɔm ye ame bubu wo hã tɔ le nɔviawo kpɔm.

Kpovitɔwo aɖewo le awu yibɔ me le kpekpem ɖe ame aɖewo ŋu le awu dzɛ kple awu yibɔ me. Ame aɖewo kpla awu bagiwo ye wole kpekpem be woɖo tso la.

Aƒetɔ kple aƒe nɔ ya wole nyadzɔdzɔ siwo kuɖe korona virus ƒe nyawo sem le woƒe xɔwo me. Wòle woƒe abawo dzi eye abatia kple amewo hã le teƒe ma, drɔwawɔ kple akplɔwo hã le exɔ la me, teƒe si ŋudɔ aaaaa.

Teƒe yaa, dunyahehela aɖewo va be yewoaɖe nyame kple eduametɔwo eye ameawo le biabia biam eye wole ŋuɖoɖowo xɔm. Amewo le foto ɖem. Amewo kɔ asi dzii hena biabia eye ame aɖewo bɔblɔ anyi le nyawo sem eye ame bubu ɖewo hã le nuwo ŋlɔm.

Teƒe ya wole kɔnu ƒo ƒom. Ŋutsu aɖewo le ha dzi. Wòle gakogoe ƒom, amewo le ʋua ƒom abe ame xexlẽme woame atɔ̃ene eye bladzo yi dama kple ɖeviwo le xɔ nyuie ɣie aɖe gbɔ.

Ame yawo, etsi ɖe to ɖe wo le teƒe yi wole. Eye wofɔ woƒe nunɔamesiwo yina ɖe teƒe ƒuƒu. Nyɔnuwo kple ɖekakpuiwo kple ɖetugbuiwo siaãã. Wo dzilawo hã. Abe wole xexlẽme abe ame aɖre ene wo yina teƒe yi wo le ƒuƒuiƒe.

Dɔwɔla ɖewo le awu kekle me abe ame adre ene alo ame ade ene. Ame aɖewo ɖɔ gakuku eye wole sola ƒe panelwo fiksim hena dzokekle ƒe kaɖi le aƒe aɖe me.

Kpovitɔwo le ɖakakpuiwo tutum eye wole ŋunyaŋunyaŋunyawo wɔm le Dunyahenyawo ta le ablɔwo dzi. Kpovitɔwo le gatrikuku kple akpoxɔnuwo kple afɔkpawo me eye ɖekakpuiviwo sɔgbɔ abe ame xexlẽ blaetɔ̃ ene eye wole awu ʋowo kpl awu yibɔwo me.

Ame etɔ̃ wole kɔpuwo kple woƒe nuzazawo bɔkitiwo kple aŋegowo klɔm hena dzadzɛnyenye eye nyɔnu siawo woame etɔ wobɔbɔnɔ anyi amewo do awu ŋlɔŋlɔŋlɔewo eye amewo bla ta.